Paɣa n ʒɛya ŋo suhupiɛlli zaashee ka o ʒɛya ŋo nimaani n nyɛ ka niraba pam biɛni shab ʒɛ o nudirigu ni o nuzaa zuɣu bi yɛla neen shɛli din wuhuri suhupiɛlli ka o dimaŋ gba wuhuri suhupiɛlli o lari o zaa ni o binshaɣu kam